Tolee, iddoo kanatti kan nuti arginuu, harmoolii daa'ima isaanii qabatanii jiran yoo ta'uu, kan isaan itti argaman buufata fayyaatti ijoollee isaanii talaalliidhaaf gara buufata fayyaa sana geessanii tu jechuudha.

Suuraa asi gadirratti kan nuyi arginu daandiidha. daandiin kunimmo, daandii baaburaaf qopha'eedha jechuudha. Daandii kanarra konkolaataan kan biraan deemuu kan hin dandeenyee fi daandiin kun baabura qofaaf kan adda ba'edha.

tole , iddoo kanattii kan nuti arginuu timaatimadha. timaatimni kun bishaateetu gurgurtaadhaaf dhiyaateetu jira jechuudha. timaatimiin nyaataaf kan nu gargaaruudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan arginuu, naqata mormaa, Akkasumas harkatti kan kaa'atamu yoo ta'u, naqatni kun kan baay'ee bareeduu fi gatiin isaallee kan baay'ee ol ka'aa ta'edha jechuudha. Naqata kana baay'inaan eenyutu kaa'ata?

Tole suuraa nuti kanaa gaditti arginuu iddoo baay'ee namatti toluu fi ija namaa hawwatu kan halluu magariisa ta'een uffifamee jirudhaa. Iddoon kun bashannanaaf kan namatti toludhaa jechuudha.

Suuraa nuti kanaa gaditti arginu konkolaataa yoo ta'u, konkolataan kun konkolaataa bishaan rabsuudha jechuu dha. Konkolataan Kun bakka bishaan hin dhaqabne kan dhaqabsiisuu dha.

Tole, iddoo kanatti kan nuyi arginu lafa Qote- bulaa yoo ta'u ;namni kun lafasaa qotaa jira jechuudha. Akkasumas immo namoonni daawwannaadhaaf gara lafa sanaa deemaniitu jiru.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu maatii tokkodhaa. Maatiin kunis abbaa, haadha, mucaa dhiiraa tokkoof akkasumas mucaa dubaraa tokkodha jechuudhaa. Maatiin kun uffata miidhagaa ta'e uffatanii argamu.

Suuraa kana gadiirratti kan arginuu, artistii baayyee jaallatamaa ta'e artiist Haachaluu Hundeessaatii. Artiist Haachaluu hundeessaan karaa danda'amaa ta'e hundumaan nama Oromiyaa bilisomsuuf hojjachaa turedha.

Tolee, suuraa kanarratti kan nuti arginu iddoo baayyee bareedaa tae'dha. Baay'ee kan nama hawwatu akkasuma abaaboo gosa gara garaan faayyamee kan argamudha. Haati tokkoof mucaan tokko dhaabachaa jiru. Qophii isaan qopheessanii dhaabatan kun maalidha?

Suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginuu nyaataa gosa garagaraatiifi akkasuma immoo dhugaatiitu argama jechuudha. Nyaatni kun kan baayyee mi'aawwaa ta'eefi kan baayyee namatti toludha.

Tolee, suuraa kanarratti kan arginuu weellisaa fi shubbistoota yoo ta'an, uffata aadaadhaan faayamanii shubbisa irratti argamu jechuudha. Shubbisni isaan irratti argaman kun shubbisa naannoo kamiiti?

Tolee, iddoo kanatti kan nuti arginuu lafa qonnaadha. Lafa qonnaa kana irratti namoota qonna qotaa jiraniif akka akkasuma immoo horiiwwan ittiin qonni Kun ittiin qotamaa jirantu iddoo kanatti argamu jechuudha . Namoonni Kun daboo ta'anii hojjechaa jiru

Tole, suuraan nuti kanaa gaditti arginu kophee yoo ta'u, kopheen kun halluu lamaan kan qopha'eedha. Halluu adii fi gurrachaan jechuudha. Kopheen kun saala laman bukkettiyyu kan jaallatamu fi kan uffatamudha.

Tolee; suuraa nuti iddoo kana irratti arginuu, naannoo baadiyyaatti mucaayoo oyiruu keessatti argamtuudha jechuudha. Mucaan kun bareedduu kan taateefi kan namatti toltuudha.

Tole, iddoo kanatti kan arginuu, nama lama yoo ta'an, namoonni kun lamaan mana bosose tokkoo mana erga ijaaramee ture tokkoo diigaa jiruu mana kanaa kan isaan diiganiif haaressuudhaafi

Tole, suuraa kanarratti kan nuti arginuu simbirroodha. Simbirroon kun simbirroo baay'ee bareedduuf kan namatti toltudha. Sagaleen simbirroo yeroo baay'ee kan dhaga'amu ganama bariidhaa fi akkasumas immoo galgala yeroo aduun lixxudha.

Tole, suuraa kanaa gadii irratti kan nuti argaa jirru, beeksisawwan garaa garaati. Beeksisni kun kan dhaabbattoota adda addaati jechuudha. Beeksisni eenyummaa dhaabbata tokkoo in ibsa moo hin ibsu?

Tolee, suuraa kanaa gadiirratti wanti nuti arginu dhugaatiidha. Dhugaatiin kun dhugaatii alkooliidha jechuudha. Dhugaatii alkooliin kun gosoota garaagaraatu as keessatti argama. Dhugaatii alkoolii dhuguun miidhaan isaa miidhaan inni qaama namaarraan ga'u maalidha?

Tole, suuraa kana irratti kan nuti arginu, nama mana amantaa keessatti argamuudha. Manni amantaa inni keessatti argamee jiru mana amantaa Ortodoksiidha. Mana amantaa kana keessatti uffata mana amantaa uffatee jira jechuudha. Maal hojjechaa jira?

Tole, suuraa kanarratti kan nuyi arginu Abbooti amantitii. Abbootiin amantii kun, bakkeewwaan garaagaraarra iddoo tokkotti walitti qabamaniitu argamu jechudhaa, baay'ee miidhaganii argamuu, Abbootiin amantii kun, amantii kam, bakka bu'aani iddoo kanatti argaman?

Suuraa kanarratti namni nuti arginu atileetii Oromoo beekamaadha jechuudha. Atileetiin kun atileetii Abbabee Biqilaa jedhamama. Atileetii Abbabee Biqilaa yeroo ammaa dorgommii irratti hirmaachaa hin jiru.

Tole, suuraa kanarratti kan arginu dargaggoowwanii fi akkasumas, shamarran shubbisarratti argamanidha. dargaggoonni kun kan isaan ittiin faayyamaani jiran uffata aadaadha. Uffanni isaan uffatan kan naannoo shawaati.

Iddoo kanatti kan arginuu iddoo loowwan itti kunuunfamanidha jechuudhaa. Iddoo loowwan itti kunuunfaman kana keessatti loowwanii fi soorata isaan sooratantuu argamaa jechuudha. Yeroo ammaa kana soorata soorachaa jiru.

Tole iddoo kanatti kan nuti arginu dargaggoota iddoo tokkootti walitti qabamanii argamanidha. Dargaggoonni Kun yeroo ammaa kana baay'ee gammadanii jiru sababni isaas gartuu isaan deeggaran tapha sana moo'ee waan jiruuf.

Suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginu immoo foonidha. Foon kun kan qophaayee waadameeti. Foon kun kan baay'ee mi'aawuu fi iddoo baay'eetti kan beekamudha jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan arginuu shamarreewwan lama yoo ta'aan shamarreewwan lamaan kun hiriyootadha. Shamarrewwan kun lamaan uffata aadaadhaan miidhaganii, calleewwan aadaatiin faayamaniitu argamuu. Shamarreewwan kun lamaan shamarreewwan eessaati? Uffata aadaa eessaatiin faayamaniitu argamu?

Fakkii kanaa gadiirratti kan arginuu gamoo yoo ta'uu; gamoon kun mana jireenyaa nama dhuunfaa osoon taane iddoo daawwannaatiif ta'u, kan seenaa qabuu ture jechuudha kanaan dura. Maqaan isaa maal jedhamaa? eessatti argama?

Tole, suuraa kana gadirratti kan nuyi arginu abbaa fi mucaasaati jechuudha. abbaan kun taa'ee dhugaatii tokko dhugaa jira. suuraan kun kan kaafame yeroo ammaa miti.

Iddoo kanatti kan arginu biideen gosa lama., kan xaafii diimaafi adiitin qophaa'efi akkasumas ittoowwan gosa garaa garaatin nyaata qophaa'ee jirudha jechuudha.

Tolee, iddoo kanatti kan arginuu namootaa weellisa irratti argamanidhaa. Namootni kun waltajjiii tokkorratti argamaniituu shubbisaa jiru jechuudhaa. Namootni kun uummataa naannoo kamiiti?

Iddoo kanatti kan nuti arginu nama kiraara baatee jirudha. Kiraarri meeshaa muuziqaa keessaa tokko yoo ta'u, kiraarri sagalee bareedaa ta'ee fi kan nama hawwatu kan qabudha.

Suuraan nuti kanaa gaditti arganuu, geejibaaf kan fayyadu baabura daandii baabura irra deemaa jirudha jechuudha. Baaburri Kun namoota hedduu kan qabachuu danda'u dha.

Tole suura kana irratti kan nuti arginu namoota Irreecha irratti argaman jechuudha. Namoonni kun Irreeffachaa jiru waaqa isaani kadhachaa jiru jechuudha. Guyyaan guyyaa ayyaana Irreechaati.

Suuraan kana gaditti argamu kun mana cireetii, teessoowwan garaa garaa miidhaganii argamanii fi akkasumas faayyawwaan addaa addaa manicha keessatti ni mul'atu jechuu dha. Mana kana keessatti nyaaata akkam akkamiitu qopha'a?

Tole suuraan kanaa gaditti arginu galmadha. Galmi kun galma baay'ee bareedaa ta'ee akkasumas haalluuwwan garaa garaatiin faayyamee jirudhaa jechuudha. Galmi kun alaabaan itti marfamee jira. Alaabaan kun alaabaa maaliiti?

Suuraa kanarratti kan nuti arginuu meeshaawwan mana keessatti ittiin fayyadamnu yoo ta'u kanneen qulqullaa'anii kaawwamanii jiranidhaa jechuudha. Meeshaawwan kana mana keessatti maal maal fa'iif itti gargaaramuu dandeenya?

Tolee, suuraan kanaa gaditti arginuu barreeffamadhaa. Barreeffamni kun waa'ee mana nyaataa tokkoof kan qophaa'e yoo ta'uu barreeffama kanarratti kan nuti arginuu nyaatawwan mana nyaatichaa keessatti argaman bifa barreeffamaaf fakkiin kan qophaa'ee jirudhaa jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu biqiltaa magariisa. Biiqilaan kun kan nyaatamudha. Maqaan isaa "Paappayyaa" dha. Paappayyaan kun kan bilchaateefi kan hinbilchaatiintu mul'ata asirratti. Paappayyaan kun akkamitti nyaatama?

Tolee, suuraan nuti kanaa gaditti arginuu konkolaataa yoo ta'uu, konkolaataan kun geejjibaa uummata deddeebisudha jechuudhaa. Keessumaa baay'inaan kan inni itti argamuu magaalawwan keessattidha jechuudha.

Tolee, iddoo kanatti kan nuti arginuu namoota bosona magariisa uffate keessa adeemanidha jechuudhaa. akkasuma bosona kana keessatti bishaan argina jechuudha . Namoonni kun maaliif gara bishaan kanaatti deemaa jiru?

Suuraan nuti asii gaditti arginu kunii, konkolaataa dhaa. Konkolaataan Kun geejibaaf kan nu gargaarudha jechuudhaa. Konkolaataa kanatti baayyinaan kan fayyadaman waajiraalee garaagaraati

Suuraa kana gadiirratti kan arginuu, hawaasa naannoo tookkotii. Hawaasni kun baay'atanii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiruu. Akkasumallee, nyaanni gidduu isaaniitti argama jechuudha. Nyaata kana waliin nyaachuun isaanii maal ibsa?

Tolee, suuraa kanaa gadiirratti kan arginuu lafa qotuudhaaf kan fayyadu yoo ta'u gatiittii sangaa irra kaa'uudhaan sangaa lamaan walitti kan qabudhaa jechuudha. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Suuraa kanaa gadii irratti kan arginu magaalaa tokko keessatti hordoftoota amantaa tokkoo bakka tokkotti walitti qabamanii jiranidha jechuudha. Hordoftoonni amantaa kanaas hordoftoota amantaa Islaamaati.

Tolee, suuraa kana gadii irratti kan nuti arginuu, namoota lamadhaa. Namoonni Kun lamaan ijaarsa gamoo irratti namoota argamanii fi yeroo amma kana immoo waa'ee gamoo kanaa marii irra jiru jechuudha

Suuraa nuti kana gaditti arginu immoo dirree kuphaa miillati. dirree kuphaa miillaa kana keessa dargaggoota kuphaa miillaa taphaacha jiraanii fi kuphaa miillaatu mul'ata jechuudha. dargaaggoonni kun yeroo amma kana taphaarratti argamu.

Suuraan nuti kanaa gaditti arginu kun warqiidha. Warqiin kun kennaa ta'ee kan namaaf kennamu fi akkasuma immoo baay'inaan kan beekamu dhiirri tokko yeroo fuudhaaf ka'uu naqata innii durba tokko naqatee fuudhudha.

Tolee, suuraa kanarratti kan nuti arginuu pappayyaa, muuzii, avokaadoo, loomifii kanneen kana fakkaatan yoo ta'uu wantoonni kun karaa bukkeetti argamuu. Maalif iddoo kanatti argaman?

Tolee, suuraa kanaa gadiirratti kan arginu gosa dhugaatii keessaa tokko yoo ta'u dhugaatiin kun midhaan gosa garaa garaa irraa kan hojjetamudha. Iddoowwan baay'eetti beekamaadha jechuudha. Maqaan dhugaatii kanaa maalidha?

Suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginuu mana jireenyatii. Mana jireenyaa kana fuula duratti ijoolleewwan sadii arginaa. ijoollee kana sadan keessaa lama ijoollee dhiiraa yoo ta'an tokko mucaa durbaatii. Maatiin ijoollee kanaa eessatti argamu?

Suuraa kanaa gadiirratti kan arginu ijoollota sadiidha. Ijoollota sadii akkasuma qodaa bishaan itti budduuqu, akkasuma geejjiba isaan itti fayyadamaa jiranidha.

Tole; Suuraa kana gadi irratti kan nuti arginu shamarree tokkodha. shamarreen Kun kan isheen argamtu mana miidhaginaattidha; mana miidhaginaa kana keessatti fuulashee miidhekfachuu irratti argamti jechudha; dibatawwan gosa garaagaraa dibachuudhaan.

Tolee, suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginuu bakka miidhagee jirudha jechuudha. Bakki kun guyyaa dhalootaa kabajuuf kan miidhagfamee jirudha. Ati akkasitti bakka tokko miidhagsuu ni dandeessaa?

Tolee, Suuraa kana irrattii kan nuti arginuu minjaala irra nyaatowwan garaa garaa fi akkasuma dhugaatiitu jiraa jechuudha. Nyaatni kun irra caalaan kan beekamuu faranjoota bukkeetti yoo ta'uu Itoophiyaa keessattis in nyaatama. Maqaan isaa maalidha?

Tole iddoo kanatti kan nuti arginu dubartoota Oromoo uffata aadaatiin faayamanii jiranidha. Dubartoonni kun iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru; qophii tokkorratti argamanii jiru. Qophichi maalinni? Ayyaana maalii kabajuuf jedhu?

Suuraa kanarratti kan nuti arginu, namoota shubbisa irratti argamanidha jechuudha. Namoonni kun uffata aadaa kamisee uffatanii shubbisaa jiru. Namoota kana kan daawwachaa jiran eessa jiru moo waraabbiirra jiruu?

Tolee! Suuraa kanarratti kan nuti arginu, nama fuulasaa kunuunsaa jirudha jechuudha. Namni kun fuullisaa jalaa badeeti ture. Waanti inni ittiin kunuunsaa jiru immoo irdiidhaa jechuudha. Irdiin fuula keenyaaf gaariidha.

Suuraa kanaa gadiirraa kan arginuu maasii yookiin ooyiruu tokko keessa midhaan qotamee jiruuf akkasuma mukkeen dhadhaabamanii jiran argina. Maasii kana keessatti kan argamu nama tokko yoo ta'u, namni kun midhaan qotame sana kunuunsaa jiraa jechuudha. Wanti inni ittiin kunuunsaa jiru kun maal jedhama?

Tolee, suuraa kanaa gadii irrattii kan nuti arginuu galma tokko keessatti namoota siyaasa garaa garaa hordofan iddoo tokkotti argamanidhaa jechuudha. Namoonni kun maalif iddoo tokkotti argaman?

Tolee, suuraa kana gadiirratti kan arginuu, harmee tokko dha. Harmeen Kun hojii harkaadha kan isaan hojjechaa jiranii. Hojii isaan hojjechaa jiran jabanaadha jechuudha. Jabanaa kanaa maalirraa hojjetu?

Tolee suuraa asii gadiirratti kan argamu, Bunadha. Bunni kun danfee shiniitti bu'eetu jira. Bunni kan baayyee mi'aahuufii akkasuma namoonni baayyeen jaalatan yoo ta'u, qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaba.

Tolee, suuraa kana irratti kan nutu arginuu, namoota lama yoo ta'u, namoonni kun 'Abba Manaattifi Haadha Manaa'dhaa. Kan isaan argamaan 'Mana Nyataa' keessattidha jechuudha. Yeroo amma kana nyaata afaan ka'anii jira.

Suuraa kanaa gadiirratti kan arginu jabanaadha. Jabanaan kun kan inni irraa hojjatamu suphee yoo ta'u, bocni Jabanaa kanaa kan beekamu naannawaa guraageettidhaa jechuudha.

tolee suuraa kanaa gadirratti kan nuti arginuu mana cireedhaa , mana ciree kana keessattii nyaatawwan garagaraatu argamu, akkasumas bunni dhugamullee ni argamuu jechuudha. Nyaatota kanan alatti nyaata aada maalfaatu jira?

Tole, suuraan kanaa gaditti arginu konkolaataa yoo ta'u, konkolaataan kun, faayidaan isaa namoota dhukkubni baay'ee itti cimee jiruuf, akkasumas dubartoota da'umsaaf ciniinsuu irra jiran, bakka tokko gara bakka tokkotti kan geessuudha. Konkolaatan kun maqaan isaa maal jedhama?

Tolee, suuraan kanaa gaditti arginuu namaa oduu dubbisudha jechuudhaa. Namni kun oduu haaraa tokko uummata biraan ga'uurratti argamaa. Atii oduu dhaggeeffachuu ni jaallataa?

Iddoo kanatti kan nuti arginu namoota walitti qabamanii lafa qotaa jiraniidha. Namoonni kun hawaasa naannoo tokkoo yoo ta'an, kan isaan irratti argaman hojii misoomaati.

Suuraa kana irratti kan mul'atu mana dhugaatiin itti gurguramuudha jechuudha. Mana dhugaatii kana keessatti kan mul'atu immoo dhugaatii 'daankiraa' jedhamuudha. Dhugaatiin 'daankiraa' jedhamu kun maal irraa hojjetama?

Suuraa kanarratti kan nuti arginu dibata rifeensaati. Dibatni rifeensaa kun baay'inaan kan fayyadamu shamarran yoo ta'u, fayidaan isaas rifeensa laaffisuu fi akkasumas immoo rifeensa dheeressuufidha jechuudha.

Tole suuraan asiin gaditti arginu kun lafa qonnaati jechuudhaa. Kan baay'ee bareeduu fi magariisa kan uffatee jirudha; baay'ee nama hawwata. Lafa kanarra wanti qotamee jiru kun maalidha?

Suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginu namoota baay'atanii argamanidha. Namoonni kun iddoo kanatti kan isaan argamaniif irreecha irreeffachuufidha jechuudha.

Iddoo kanatti kan nutti mul'atu, beeksisadha jechuudha. Beeksisti kun baankiin Awaash eessa akka inni jiru kan nutti mul'isuuf kan dhabbatedha jechuudha.

Tole suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginu, namoota walitti qabamanii iddoo tokko jiraniidha. Namoonni kun leenjii fudhachaa jiru. Namoonni asitti argaa jirru kun qaama nageenyaati jechuudha.

Suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginuu harmoolii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiranidhaa. Harmooliin kun baay'ee bareedanii jiruu. Namoonni kun lammii biyya Hindiiti.

Tole, suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginu, manneen afur kan baay'ee babbareedan yoo ta'u akkasuma naannoon manneen kun itti argamanii jiran naannoo magariisa ta'eef kan baay'ee ija namaa hawwatudha jechuudha. Naannoo kana namoonni baay'inaan in jiraatuu?

Suuraan asii gaditti arginuu magaalaa reefu guddinarra jirtu yoo ta'u magaalaa kana keessatti kan mul'atuummoo konkolaatoowwan lamadhaa konkolataa tokko konkolaataa fe'umsaatii, konkolaataan tokkommoo konkolaataa namni dhuunfaan qabatudha jechuudha. Garaagarummaan konkolaattota kana lamaan gidduutti argamu maalidha?

Suuraa kanaan gadii irratti kan nuti arginuu, Leenca yoo ta'u Leenci Kun kan inni itti galu bosona keessattidhaa. Leenci yeroo baayyee mootii bineensotaa jedhamuun kan beekamudha.

Iddoo kanatti kan nuti arginu biqilaa bunaa yoo ta'u, yeroon kun yeroo itti bunni sassaabamudha jechuudha. Bunni kun buna diimatee ciramuutiif gaheedha.

Tole! Suuraan nuti kanaa gaditti arginu, suuraa namoota iddoo tokkotti argamaniidha. Namoonni kun maatiidha jechuudha. Maatiin kun waliin ta'anii gammachuu walii isaanii hirmaachaa jiru.

Suuraan armaan gaditti arginu kunii warqeedhaa, warqeen kunii kan baayyee bareedu akkasumas gatiinsaa baayyee qaalii kan ta'e jechuudha. Warqeen miidhaginaaf kan kaa'atamu akkasumas heerumaaf gaafa ka'an naqata naqatamanidha jechuudha. Warqeen kun baay'inaan eessatti argama?

Suuraa kanarraa kan mul'atu iddoo bunni danfee itti gurguramu yoo ta'u, akkasuma immoo meeshaawwan bunni sun itti danfanii gurguramanii fi nama buna danfisee gurgurutu argamaa jechuudha. Fayidaan buna dhuguu maal maal fa'ii?

Suuraa kanaan gadii irratti kan arginuu wantoota bareedinaaf fayyadan akkasuma immoo kennaawwan garaa garaa qophaa'anii jiran yoo ta'uu wantoonni kun guyyaa ayyaanaa kan mul'atanidha. Ayyaana kamirratti baay'inaan mul'atu?

Suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginuu, Macaafa Qulqulluudha. Macaafni Qulqulluun hordoftoota amantaa Kiristaanaa bukkeetti baayyee hiika guddaa kan qabuu fi akkasumas dubbii jireenya bara baraa kan of keessaa qabudha.

Suura kanaa gadii irratti kan arginu, barattoota kutaa tokkoo Keessa ta'anii barnoota isaanii hordofaa jiran yoo ta'u, barattoonni kun qalama isaanii barsiisaa isaaniitti agarsiifachaa jiruu jechuudha. Barattoonni kun sadarkaa kamirra jiru?

Suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginu mana qorichi itti gurguramudha. Mana kana keessatti qorichoota gosa garaagaraatu argama. Akkasumas suuraa kanarratti kan mul'atu nama qoricha kana bituu fi gurgurudha.

Tole ,suuraa kana irratti kan nuti arginu galmadha. Galmi kun miidhagee tu argama. Galma kana keessatti sagantaa qophaa'etu jira jechuudha. Galmi kun halluu adiidhaan uffifamee bareedeetu argama.

Tole, suuraa kanaa gadiirratti kan nuti arginu, mooraa mana barnootaati. Mooraa mana barumsaa kana keessattimmoo barattoota baratan argina. Akkasuma barattoonni mooricha keessaa baratan mana barumsaa isaanii dibata dibaa jiruu jechuudha. Barattoonni kun maaliif dibata dibuu?

Suuraa kanaan gadii irratti kan nuti arginu midhaan qotamee gogee jirudha. Midhaan kanammoo mala ammayyaa ta'een yeroo inni itti haamamaa jirudhaa jechuudha.

Suuraa gadii kan argamu qaaraa yommuu ta'uu; qaaraan kun kan magariisaa ta'ee fi bilchaatee diimateedha. Qaaraan Kunis kan fayyadu daakamee itittuu fi kaneen kana fakkaatan kan ittiin nyaatamanii dha. Qaaraan Kun gurguramuu ni danda'aa?

Suuraa kanarratti kan nuti arginu biiroodha. Biiroo kana keessatti miinjalaa fi teessootu argama jechuudha. Manni kun kan hojjatame mukaa fi sibiila irraati.

Suuraa kanaa gadiirratti kan mul'atu bosona keessa bineensa bosonaa jirudha jechuudha. Bineensi bosonaa kun maqaan isaa arbadha. Arbi kun ulfaatina guddaaf akkasuma qaamaan guddaa kan ta'edha. Giddugaleessaan kiiloon arba tokkoo meeqadha?

manni murtii aadaa oromooyii, mana murtii jaarsoliitiini. Jaarsolii biyyaatiinii namoota wal dhaban itti walitti araarsaniidha jechuudha . Manni murtii aadaa Oromoo akka addunyaatti beekamaadhaa?

Suuraa kanarratti kan nuti arginuu daraaraadhaa. Daraaraan kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee ija namaa kan hawwatu yoo ta'uu, daraaraa kana yeroo baay'ee jaalalleewwantu kennaa waliif kenna.

Suuraa kana irratti kan nuti arginuu Damma yoo ta'u, Dammi kan baay'ee mi'aawuu fi namoonni baay'een kan jaallatanii dha. Dammi wantoota garagaraatiif kan itti fayyadamnuu dha.

Suuraa kanaa gadi irratti kan arginu barreeffama waa'ee kiliinika fayyaa tokko ibsudha. Kilinikni kun iddoo itti namoonni dhibee qaban dhaqanii yaalamanii fi akkasuma dhibee isaaniitif daawwaa garaagaraa argatanii galanidha jechuudha. Kiliikni biyya tokkof jiraachuuf barbaachiisadhamoo barbaachisaa miti?

Tolee, suuraa kanarratti wanti nuti arginuu daabbodhaa. Daabboon kun tolchamee bilchaatee ba'ee jiraa. kan inni qophaa'ee jiruufis gurguramuufidhaa jechuudha. Daabbon kun maalirraa hojjetama?

Suuraa kanaa gadii irratti kan nuti arginu bishaan abbayyaati. Bishaan abbayyaa Itoophiyaa keessatti kan argamu yoo ta'u, humna ibsaa maddisiisuuf kan gargaaruudha jechuudha.

Suuraan nuti kanaa gaditti arginu qaama nageenyaati. Qaamni nageenyaa kun hojii nageenya eegsisuu irratti leenjii fudhatanii, bobba'anii hojjechaa kan jiraniidha jechuudha.

Suuraan nuti asii gaditti arginu kunii meeshaa muuziqaa keessaa tokko kan ta'ee fi weelluuwwan garaagaraa miidhagsuuf kan nu gargaaru maqaan isaas Kiraaradha jechuudha.

Suuraan nuti kanaa gaditti arginu konkolaataadha. Konkolaataan kun yeroo baay'ee kan inni nu gargaaru daandiiwwan garaagaraa sirreessuuf akkasumas wantoota diigaman diiguudhaaf kan nu gargaarru jechuudha.

Tolee, iddoo kanatti kan nuti arginu, nyaatadhaa. Nyaanni kun biddeen gosa lamaan kan qophaa'ee jirudha jechuudha. Diimaadhaaf adiidhaani. Ittoon inni ittiin qophaa'e jiruu foon waaddiidha.